pɛrinsi mini linjima nim n ʒɛ pali zuɣ' lori pɛli ʒɛla be nyɛŋa kadi koɣili zaɣ' dozim ni zaɣ' nuɣisu be ʒɛla pali luŋni

salo n laɣam bɛ tia gbuni neesi paɣa nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka paɣa gbubi bia ʒi o naba zuɣu n ʒi neesi paɣa maa tooni o pobila nangbani pobirisi bi shab yɛla liiga piɛla ka shab yɛ liiga ʒiɛhi

Zamaatu n laɣim yili sambani bɛ laɣinyamaa ka shebi so la chinchina bɛ nyuɣuni shebi ʒila tiŋa ka shɛba ʒi zuɣusaa katawiya nyɛla din be nimaani kuɣusi nyɛla din be nimaani.

Salo n zaya ŋɔ bi nyɛla gbansabila ka nyɛ paɣaba ni dabba ka bi shɛba nyɛ ban pili zipiliti a maa bi shɛba bi pili bi zipila maa kama nyɛla zaɣa nuɣusu ka shɛŋa nyɛ zaɣa piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣa sabila ka tihi ko n giliba n ti tabili yili kara.

Niriba nchɛna bi yɛla paɣaba ni dabba ka mori bɛ bi soli maa yaɣili bi chɛni maa ka vorila baaji nima bia n bɛ bi yɛanga bi shɛba ye la liiga sabila.

paɣ' n ʒɛya doɣira gbanpiɛlla ʒɛla ni maa ni ŋɔ doɣiri maa nyɛla gbansabinli do maa puuni gbahinli nyɛla zaɣ' sabinli jinlaa tamiya kuri ƒɔtɛ zuɣ'

salo nyɛla ban be daani bɛ nyɛla paɣaba ni bihi nanzua pala teebuli zuɣu du' wɔɣinli nyɛla din ʒi bɛ nyaaga alibalisa pala teebuli zuɣu yelim pala teebuli zuɣu.

niriba ʒela matuuka yiɣirigu paaki ni paɣa kpabi la bia o tooni gbaŋ' piɛlli ʒela nima ni o yela liiga sabinli niŋ gbuuni ka ye liiga ʒee pa di zuɣu .

Tanti nim pam n sa n ʒɛya salo bɛla ni maa ni paɣaba ni bihi gbanpiɛla n nyaba tanti nim maa nyɛla zaɣa piɛla bihi daari la bilɛɣu bindoo.

niriba n-ʒi Aleepile gbunni Aleepile maa ŋmahili nyɛla zaɣ' piɛlli ka nyɛ zaɣ' ʒee salo maa shɛba nyɛla linjima nima bɛ shɛba yela liiga sabinli ka shɛba sɔ jinjam tampilim.

Loori nyɛla din ʒi niɛma kanna palli zuɣu ka nyɛ sarati ka niraba ata nyɛ bin ʒi loori maa tooni ninvuɣu yino bala moto garita ka yɛ liiga dozim ka di gbunni nyɛ zaɣ piɛlli niraba ata shab n ʒi loori maa tooni maa yino yɛla liiga sabinli ka yino pili zipili dozim

salo n laɣim bɛ pali zuɣ' salamaa shɛbi barila mɔtonima ka shɛbi bɛ lori puuni ka tabili anƒɔni lori maa salo maa puuni lori maa gbala anƒɔni ka do padi zuɣ' ka pɛli zupɛlipiɛlli

gbaŋ' piɛla n-ʒiya yuundi mɔɣini binkɔbiri mɔɣini binkɔbiri maa nyuri la kom kom maa dola gbaŋ' piɛla tooni tihi nyɛla din be ni maa ni gbaŋ' piɛla maa pili la zuɣu pindisi ka bɛ puuni yino ye liiga vakaha li.

Salo n laɣim ʒiya paɣaba ni dabba n nyɛba bi gbubi la tuuta nim bi nuu ni paati tuuta n nyɛli.

Salo n laɣim ʒɛ palli yaɣali ka linjima nim tam palli zuɣu kuriti nyɛla din pɛ n ʒɛya n taɣi salo maa tia bɛla salo maa nyaanga ka jiranbiisa karili ʒɛ bi luɣuli zuɣu.

Salo n laɣim bɛ palli zuɣu bi mini linjima nima loori nim bɛla palli maa zuɣu loori nim maa ŋmahinli shɛŋa nyɛla zaɣa piɛla salo maa shɛba yɛla liiga ʒiɛhi ka shɛba yɛ liiga sabila.

salo n-ʒe palli zuɣu lɔra nima maa zooi ya palli maa zuɣu pam fukumsi buɣibahi be palli maa zuɣu lɔra nima maa ŋmahili nyɛla zaɣ' sabila salo maa nyɛla gbaŋ' piɛla.

Paɣasara ni nachimbi nyɛla bin bɛ salima gbibu shee kobiɛri nyɛla din do nimaani ka bi shab yɛ liiga nuɣso bi gbubila soobuya ni pingaas nima gbambihi ʒɛ nimaani ka kom nyɛ din bɛ gbambihi maa puuni

Loori nyɛla dini nyɛ sarati palli zuɣu loori maa ŋmahinli nyɛla zaɣi piɛlli salo nyɛla bani zi nimaa ni salo maa puuni shɛba yɛla liiga piɛlla ka shɛba so jinjam sabila tihi bɛ ni maa ni.

Salo n laɣim zɛ tanti puuni salo maa bi shɛba nyɛla paɣiba ni daaba bi shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka sɛhba liiga nima kala gabi ba tanti maa tooni duu nyɛla dini zɛya.

Doo mini paɣa m be duu bɛ zaa nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu doo maa nyɛla doɣata duu maa puuni teebuya n ʒɛ doɣate maa tooni ka goro ʒɛ n tabili ka anfooni nima be takarani tabi dikpini.

gbaŋ' piɛlli mini gbaŋ' sabinli m-puhiri taba gbaŋ' piɛlli maa yela politisa nima nema gbaŋ' sabinli maa yela polinsi nema ka pili di zupiligu loori nyɛla din be ni maa ni ka tihi ʒe bɛ nyaaga.

Bihi anahi n chana yino nyɛla zaɣa bilifu bi puuni ka yino nyɛ zaɣa kurili ka o vɔri o nuu ni zaɣa bilifu maa nyɛla ŋun yɛ liiga ʒee pata nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka pili mɔri.

Kuli karili n nyɛ din dɔya ŋɔ kuliga maa puuni yiya bɛla di puuni ka yiya maa pili la mɔri kuliga maa nangban pibli zuɣu tia nyɛla din bɛni ka kuɣusi nyɛ din ʒɛ ni maa ni.

pɛrinsi n ʒɛ poloni bɛ min niriba pɛrinsi maa yɛla liga sabila ka lori ʒɛ be tuuni ka tihi bɛ ni maa ni mori gba nyɛla din bɛni be ʒɛla polo puuni

niriba n-laɣim be duu duu maa puuni matuuka yiɣirigu nyɛla din ʒe tiŋa ka paɣa ʒeya paɣa maa nyɛla piringa doo so ʒe nima ni o yela liiga piɛlli.